Ugogo okhangele abantwana abanengi abadlalayo ugqoke isigqoko esiy"blue" abantwana bahlezi phansi abanye bamile bayadlala bayakholisa.

Abantwana abancane bayadlala phandle. Balombalisi wabo omileyo oyedwa. Ogqoke ijesi elilombala omhlophe, bona bagqoke okulombala oyiyelo loluhlaza.

Abantwana abancane, amankazana labafana bahlezi isigombolozi phansi kwelembu. Banatha ngamankomitsho alemibala ehlukeneyo eluhlaza kanye lebomvu

Abantwana abahlezi phansi abancane babayisigombolozi phezu kwelembu elilombala obomvu lomhlophe. Banatha ngamankomitsho aluhlaza, loluhlaza okwesbhakabhaka kanye labomvu.

Abafundi abanengi bahlezi ekilasini uti umbalisi wabo umi phambili ekhoneni kule"board " yokubhala eluhlaza ephansi.

Ugogo uhlezi phansi unabile ecansini elilamabala amhlophe abomvu laluhlaza. Kulamabantwana abahlezi phansi banabile labo bagqoke okubomvu.

Abantwana abame phezu kwecansi elilombala obomvu loluhlaza okwesibhakabhaka bamile bagqoke impahla ezitshiyeneyo bame lombalisi wabo wesifazane ukhuluma labo.

Abantwana bahlezi phansi ecansini bakhiphe izicathulo ezilithanga, eliluhlaza okwesibhakabhaka. Umbalisi ukhotheme unikeza ingane.

abantwana bemfundo yangaphansi encane bahlezi phansi oyedwa wabo ogele imbabanga umile uyabala ebhukwini umbalisi umkhangele ugqoke okumhlophe lokubomvu

Isakhiwo esidala esemfundo yaphansi yabantwana, esitshengisa izitina lophahla olufakwe ngamazenge. Utshani obuluhlaza kodwa obungaqunywanga kuhle.

Ileputopu elombala oluhlaza lombala khanye lombala omhlophe ngaphambili. Ilayitiwe ikhombisa amabala abhalwe ngombala omnyama endaweni emhlophe.

Abantwana bemfundo yangaphansi abagqoke amaunifomu ayikhaki amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,amakhanda abo ageliwe, bahlezi ematafuleni akhiwe ngama planka.

Abafundi bakhangele isikolo sabo bengaphandle, abafundi be primary school iskolo sabo silokumhlophe lokubomvu bona bagqoke okuyi blue.

Abafundi bahleli phansi eklasini. Abanye basesandleni sokunxele abanye esandleni sokudla. Eceleni kule wheel chair lomduli wokubhala amabala omnyama.

Owesilisa ogqoke ijesi elamabala abomvu uyathayipha ekhompiyutheni. Kulomakhala ekhukhwini esandleni sakhe sokudla. Kulesitulo esiluhlaza lesikhwama esimnyama.

Abantwana abathathu ababili abalukanga bagelile oyedwa ulukile. Ibhentshi elingahlalanga muntu, ikhomputha elombala oluhlaza badlala amagemu.

Itafula eligugileyo eselidabukile elibhalabhaliweyo ngaphezulu lilamatshoko okubhala ebhodini amatshoko alompala omhlophe kanye lompala olithanga.

Indlu yokufundela yabantwana bemfundo yangaphansi yase primary, umduli omnyama ongabhalwanga lutho, amatafula wokufundela abazwe ngeplanka, iwindi elikhanyiselayo

Abantwana abanabileyo etshanini obuluhlaza , behlezi isigombolozi bagqoke okungafananiyo okuluhlaza , olubomvu lokuluhlaza okwesibhakabhaka

Abantwana abagqoke imphahla ezimdaka, ngamahembe aluhlaza okwesbhakabhaka, bahlezi bayame umduli owakiwe ngamatshe waphilasthwa.

Itanka lokunatha amanzi elimnyama abantwana besikolo amankazana agqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka abafana bagqoke okumdaka lezicathulo ezimnyama

Isikolo esikhulu esingaplastangwa iloni oluhlaza tshoko equnywe kahle indlela yokuhamba umuntu ogqoke izicathulo eziyiyelo ibhurungwe elibomvu.

Abantwana abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bathwele umganu wokudla ogcweleyo basesikolo umduli kawuplastwanga kukhanya izitina.

Abantwana besikolo, amakhanda aqhunyiwe. Bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka amabhulugwe ayikhakhi izicathulo elimhlophe.

Abantu bahlezi phansi kumatafula. Bagqoke amayembe amhlophe nke, angathi ngamayunifomu. Amatafula abo phezulu, kulamabhuku alombala obomvu, omhlophe ...

Abafundi abagqoke eziluhlaza bahlezi phansi babhala umhloliso bathwele ama ball point lamaphepha amhlophe, inyawo zabo zilengele ngaphansi.

Abesifazane abathathu, bathandele i tape measure entanyeni, bayathunga ngomtshina wokuthunga, umakhala ekhukhwini omncane olama button uphezu kwetafula

Abafundi abahlezi phansi ezitulweni ezimnyama. Bagqoke amayembe amhlophe . Umbalisi uphambili ubakhombisa emdulini wokubala okukhona.

Abesilisa bahlezi phansi ematafuleni amdaka kulemitshina phambi kwabo kulama laptop lezikhwama kulezintambontambo ezimhlophe, bagqoke okubomvu lokuluhlaza.

Umuntu othungayo usebenzisa umtshina wokuthunga. Ngemva kwakhe kulemitshina yokuthunga eminengi lomabonakude lezitulo ezikhavwe ngelembu eliluhlaza okwesbhakabhaka.

Owesifazane ogqoke ingwane elithanga, isikipha esilithanga lejazi eliluhlaza okwesibhakabhaka othwele imicrophone ufotoza ama button elinye libomvu elinye liluhlaza

Abantu abathungayo abagqoke impahla eziluhlaza okwamasotsha, izitulo eziluhlaza okwesibhakabhaka, amalembu abawathweleyo aluhlaza okwesibhakabhaka bonke bahlezi phansi.

Owezempilakahle ufundisa abantwana, umbalisi ufundisa abantwana abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka ukhangele phansi bayabhala.

Abafundi abathathu bagqoke umbala oyikhakhi bafunda ngezensimbi itafula elidala elakhiwe ngezigodo.

Abafana abagqoke amahovolosi alithuli alamabala amhlophe ngemuva. Abasika insimbi ngamasaka, bagqoke izicathulo ezimhlophe.

Izikhali zokubaza amaplanka, okokumezha, okokujeka, okokubaza, okokukhanda, okokukopola, okokudonsa, okokukhipha lokokuqinisa.

Umduli omnyama owokubalela izithulo eziluhlaza ezilithanga eziluhlaza okwesibhakabhaka itafula eyisigombolozi amabhuku aphezulu kwetafula amabhuku.

Amadoda asebenza ku construction agqoke ama helmet amhlophe leyinye ebomvu .Aphinde agqoke amabhatshi amafitshane ama reflector ayi green.

Amadoda afake izingwane ezimhlophe, amajambo lamabhulugwe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka asesakhiweni esisanda kwakhiwa.

Abafundi besayensi abagqoke ezimhlophe ezibhalwe ngamabala aluhlaza lamagloves alokumhlophe lengwane ezokuvala inwele ezimhlotshwana.

Abafana abathathu abagqoke impahla eziyikhakhi ngemuva ezibhalwe ngamabala amakhulu amnyama. Izinsimbi ezibomvu, umduli omnyama obhalwe

Abapheki besikwa abagqoke ezimhlophe ama epron lengwani ezimhlophe bapheka isinkwa basifaka phakathi kwe oven isikwa esiyi brown

Indlu emhlophe yokufundela, umduli wokubhala omhlophe ongabhalwanga lutho, isitulo sokuhlala esakhiwe ngezigodo itafula elithanga yokubhala.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka bahlezi baliqembu .Phambili kule tafula elakhiwe ngamapulanka .

Umntwana ogqoke okumnyama okulemizila emhlophe ubambe ikhanda. Amabhuku afakwe emashelufini kahlekahle. Phezulu kulabombu, phakathi kulayibhulu ngaphansi kulamhlophe.

Umduli weskolo ongaplastwanga. Izitina zisegcekeni .Izihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza ezame umduli . Iloni ngaphandle komduli .

Abantu abane bakhangele umnyango oluhlaza tshoko kule windi esandleni sokunxele elikhanyiselayo besekuba lomduli owakhiwe ngezthina ezinga.

Isikolo esisegcekeni iflag ephakemeyo, amaluba aluhlaza tshoko, umbala oyiblue lolithanga lezitina.

Indlu yokufundela elithanga elophahla olumhlophe lamawindi amabili amakhulu umduli omnyama ongabhalwanga lutho abantwana abahlezi phansi ababhalayo abagqoke ama "uniform".

Umbalisi uthwele imicrofoni ugqoke impahla ezimnyama leziyigireyi ukhuluma labantwana abahlezi phansi abagqoke okumhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke igwane.

Umbalisi othwele i 'microphone', ugqoke isikhipha esiluhlaza okwesibhakabhaka, ulenwelwe zakhe ezingalukwanga, kanye ugqoke isikhethi esimnyama ukhuluma labantwana abahlezi phansi.

Iflegi esesitolo iphakeme iphezulu isikolo silophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka iloni eluhlaza ikhathiwe kahle amafulawuzi aqunyiwe.

Igedi lesikolo semfundo yangaphezulu amaluba aluhlaza izihlahla ezinkulu ezivala igedi leziluhlaza iloni eluhlaza equnyiweyo.

Umfana ogqoke impahla eziyikhakhi, uthwele ibhuku uyabala. Kulamatafula akhiwe ngamaplanka, lamabhuku amanengi asemakhabothini.

Amabhuku aselayibhulari agadene ngobunengi nengi ngama shelufu ngamashelufu ledeski lokubalela alilamabhuku phezulu.

Isakhiwo esikhulu semfundo yangaphezulu esilombala olithanga. Siphakathi komduli omkhulu olombala olithanga owakhiwe ngamatshe. Eceleni kulo

Umbali ogqoke isudu elemzila emhlophe ithayi ebomvu unika amaphepha amhlophe abafundi abahlezi phansi abagqoke amayembe amhlophe

Abafundi bama computers bahlezi phansi. Omunye lomunye phambi kwakhe kule computer emnyama bagqoke amauniform eskolo aluhlaza okwesbhakabhaka lamhlophe.

Isikolo esilendlu zokufundela ezilithanga ngaphezulu bese ngaphansi zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka zilendawo lapho okuhamba khona amawheelchair besekuba lendawo

Isakhiwo esakhiwe ngezitina eside izihlahla ezinde eziluhlaza ezilengaja ezilengele ngaphandle utshani obuqunyiweyo lamaluba aluhlaza

Abafundi bahĺezi phansi ekilasini kulamakhomputha alayithiweyo akhombisa ubuhlaza ekwesibhakabhaka Abafundi babambe izihlathi bakhangele phambili.

Amaqembu abantu abahambayo abaseduze bagqoke okumhlophe ababili bakhona omunye ugqoke ijesi, omunye ugqoke isikipa esimdaka lamabhulugwe. Bayamba kwelezithunzi.

Abantwana abagqoke impahla ezimhlophe lezimdaka bahlezi phansi emhlanganweni balalele isikhulumi esithwele into yokukhuluma esigqoke eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhakani elikhulu elikhombisa ukufika kwendawo esikolweni liluhlaza okwesibhakabhaka lilokumhlophe amabala alo lawo aluhlaza.

Abantwana abahlezi phansi ezitulweni ezimhlophe nke bagqoke amabhulugwe amnyama, izicathulo ezimnyama, amasokisi amhlophe kanye lamayembe amhlophe.

Ababazi ababili abbaza amabhentahi omunye ugqoke isikhipha esimnyama omunye ugqoke isikhipha ezimhlophe lezicathulo eziyi brown

Imbheda egadeneyo emine, emibili iphansi , emibili iphezulu. Kulomfana ohleziyo okhangele phandle. Ingubo zilamabalabala amhlophe.

umduli owakhiwe ngezitina ezinga plastwanga olegedi elikhulu elimhlophe elikhanyiselayo ngaphakathi kukhanya imota amabala aluhlaza okwesibhakabhaka amakhulu

Umbalisi ogqoke ijazi elimhlophe nke,i"mask " eluhlaza okwesibhakabhaka, umduli omnyama, amabala asemdulwini amhlophe.

Umfana uyakhuluma phambi kwabafundi abahlezi phansi, umi ugqoke i"tshirt" emhlophe ibhulugwe elilebhanti phambili kulamabhuku eliyi"blue" leli.

Umduli olithanga . Insimbi ezimnyama. Izitulo ezintathu ezilithanga lesimnyama .Itafula elithanga .Amathayili amanengi

Imfundo yangaphezulu yasenyuvesi uphahla olufulelwe nge asbestor izitina ezinga plastwanga umduli oluthuli amabhakane amhlophe alamabala.

Odokotela abagqoke impahla ezimhlophe lamathayi abomvu amagilovisi ayiluhlaza okwesibhakabhaka bathwele imbodlela ezimhlotshana.

umbalisi ukhangele ibhodi emhlophe ebhalwe ngamabala abamnyama abafundi bahlezi phansi abesilisa labesifazana bahlezi phezu kwezitulo ezilombala oluhlaza

Isakhiwo esikhulu esilombala olithanga, utshani obuluhlaza tshoko, isihlahla esikhulu. Amaluba alombala olithanga amafitshane kanye labantu abathathu.

Ikhabothi lamafutha okugcoba, igabha le vaseline elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka i spray soku spray umzimba igabha elivalwe ngesivalo esibomvu.

owesifazana ogqoke isigqoko esimnyama ukhuluma labantu abasemhlanganweni abahlezi phansi bamkhangele emehlweni kule laptop ephezu kwetafula

Umanjinela okhangela imishini yakhe ogqoke ijakhethi eliluhlaza okwesibhakabhaka ngemva kwakhe kule fire extinguisher ebomvu.

Itafula elilombala olithanga, izitulo ezakhiwe ngamaplanka. IComputer elombala omnyama kanye lomakhalekhukhwini omnyama.

Owesifazane uthwele imayikhi uyakhuluma emhlanganweni. Ugqoke ithegi, lesigqoko esingelamikhono, esilamabala abomvu.

Izakhiwo ezindala ezikhombisa izitina, iminyango emibili zinde zilingana lezihlahla eziluhlaza izakhiwo zilombala olithanga kanye lomhlophe

Umuntu othwele isikhwama esibomvana lebhulugwe elimnyama, utshani obuluhlaza tshoko. Insimbi ezimnyama, isakhiwo eside.

Abantu abathathu abagqoke okumhlophe, omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ulamabele anjalo lokumhlophe bafunda kumacomputers ukufunda ngokwamacomputers.

Umnyango wababalisi omkhulu otshengisa okungaphakathi ngegilasi obhalwe inombolo 007 yindlu yababalisi yokufundisa esikolo.

Indlu yokufunda elombala olithanga nyana kulamatafula angathi alithanga izitulo zifakwe zama kulabafundi ababili abame emnyamgo besekuba lomduli wokubhalela omhlophe loluhlaza

Ibhakane elilamabala amhlophe lona liluhlaza okwesibhakabhaka, nganxele limhlophe, likhombisa ukuthi indlu yokufundela ingaphi .Linamathiselwe emdulwini.

Amabhuku aluhlaza okwesibhakabhaka ibhuku eliyithanga aphakathi kwekhabothi elithanga nyana kulamabhuku amhlophe umuntu obambe ikhanda owesifazane

Umuntu uzihlalele phansi, endlini yakhe, eceleni kombheda. Phezu kwekhabothi yezigqoko, iwardrobe, ngelesingisi, kukhona izikhwama ezinkulu. Zimnyama, njalo ngezezigqoko. Zibukeka zintathu. Ngelokwebolekwa ngamabheki. Ngemuva kwakhe kule laptop ebukeze umuntu ogijimayo.

Indlu yokubala yabafundi abasemfundweni engaphezulu itafula elombala olithanga, izitulo ezimbili ezilombala omdaka, amaphepha amhlophe, umbheda

Abafundi bezempilakahle basesikolo basebenzisa imtshina yokukhangela izinto ezincane bagqoke okumhlophe owesifazane ulenwele ezinde owesilisa.

Amabhuku amanengi nengi afakwe endlini yokubala amanye afakwe phezu kwetafula amanye afakwe kumashelufu amanye ayibhulu amanye ayiwayiti amanye abomvu.

Indlu yokufundela yabafundi bemfundo yangaphezulu. Amakhabothi okugcina impahla amabili, alamabhokisi ngaphezulu,, amathayili, umbheda lomduli.

Abesilisa abesifazane abahlezi phansi phakathi kwendlu enkulu emhlophe elamathalizi abakhrose inyawo abehlezi bama mpo abagqoke isu.

Indlu yokufundela yabafundi, bemfundo engaphezulu. Kulemiduli embili, yokubhalela, oluhlaza, lobomvu. Lezitulo ezimhlophe kanye lamatafula.

Indlu yokufundela yemfundo engaphezulu engela bantu ilithanga ilewindi elikhulu elikhanyiselayo umduli wokubhalela omhlophe izitulo ezibekwe kahle.